Abazali abalabantwana abancane asebehamab esikolweni kufanele beba phelekezele ekuseni Baphinde njalo bayeba thatha nxa sebetshayisile ukwenzela ukuthi abantwana bangawelwa zingozi endleleni nxa behamba bodwa.

Kulezi insuku , abantwana sebeqalisa ukufunda esikolweni bebancane kakhulu. Lokhu kuyabasiza ukuthi bakhule bengabantwana abahlakaniphileyo.

Abantwana amancane abafunda imfundo yebanga laphansi, kuqakathekile ukuthi ababalisi babananzelele ngazo zonke izikhathi nxa bedlala ukwenzela ukuthi bangawelwa yingozi.

Abantwana abancane kakhulu bafunda ngokubona ingakho ezindlini zabo zokufundela kumele ababalisi babo bafake amagwaliba alemifanekiso etshiyeneyo emidulwini

Nxa abantwana besezifundweni zabo ezikolweni emalaboratory kufuze kube lombalisi obakhangelayo ukuthi ababambi imithi kumbe izinto okungamelanga bezibambe khonalapho.

Imduli eyezikolweni zabantwana abancane qha kumbe esingathi ngokhekhe, uyibona ngokupendwa ngemibala ekhangayo labopopayi abayabe befanekisiwe emidulini leyi

izambuzi zabantwana besikolo kufanele zigcinwe zihlanzekile ukwenzela ukuthi bengathelelani imikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokungahlanzeki

Abantwana besikolo kufanale befundiswa ukubana begcine isikolo sabo sihlanzekile kufanale bedobhe amaphepha engabonakali egcwele indawana yonke

Abantwana abancane abemfundo yaphansi bafunda kumbe bazwisisa kakhulu nxa lokhu abakufundiswayo bekukhangele yikho kuqakathekile ukuthi ababalisi babo badwebe amagwaliba alemifanekiso yalokhu abakufundisayo.

Ababalisi bantwana bemfundo yaphansi ePrimary babafundisa ngokubadwebela amachat ukwenzela ukuthi bezwisise.

Ezikolweni kufanele kube lezindlu lapho abantwana abangamantombazana abayenelisa khona ukuthi bayezihlola nxa sebesesikhathini

Abantwana kufanele befundiswe ukuhlanzeka besesebancane, kumele babekwazi ukuthi bengaqeda ukudla bayathatha imiganu abadlele kiyo bayeyigezisa bengayitshiyi iphongugcwala indawo yonke

Izikolo zemaphandleni inengi lazo azila zitulo lamatafula abantwana bayaswela indawo zokuhlala ngakho uhulumende uyacelwa ukubana angenele.

Ezindlini zokufundela abantwana abancane uhle ubone ngemiceciso eyabe ikhona khonapho eyimibalabala etshiyeneyo lange zitulo ezincane ezilingene izinga labo.

Abantwana abangabafana kuqakathekile kakhulu ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi bathole okokuziphilisa nxa bengasatholanga imisebenzi.

Izindlu zokufundela ezabantwana abancane qha, ubona ngemifanekiso emihle, elemibalabala, ekhangayo.

Wonke umntwana oyenza izifundo zesayensi nxa engena elabhoritori kufuze abelejazi elimhlophe, elimvikelayo ukuthi angazitheli ngemithi.

Izindlu zabokhekhe ezokufundela esikolo sabo, zinhle okwamagama uthola kucecisiwe emdulwini ngemifanekiso yabopopayi .

Ezikolweni zabantwana abancane qha kufanele kube lamagceke lapho abadlalela khona imidlalo etshiyeneyo njalo kube lemijingo abadlalela kiyo ngesikhathi sokuphumula

ezikolweni kufanele kube lezitulo kanye lamatafula ayaneleyo ukuthi abafundi basebenzise akumelanga abafundi batholakale sebeminyene bebhalela etafuleni eyodwa

Uhulumende wase Rwanda uzimisele kakhulu ekuthuthukiseni imfundo yabantwana bezikolweni. Lokhu sikubona ngemitshina efanana lama khompiyutha ethengelwe izikolo.

Abantwana abangama ntombazana kuqakathekile ukuthi bafundiswe imisebenzi yezandla ezikolweni efanana lokuthunga ukwenzela ukuthi bakwazi ukuziphathisa kusasa empilweni.

Abantwana abangamantombazana kufanele befundiswe imisebenzi yezand la efanana lokuthunga ukwenzela ukuthi nxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo benelise ukuthola okungabaphilisa.

Kulezi insuku ezikolweni akusafundiswa kuphela izifundo zamabhuku. Abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla efanana lokulima izilimo ezitshiyeneyo.

Kulemisebenzi yezandla etshiyeneyo efundelwayo ezikolweni zemfundo yaphezulu, imisebenzi efanana lokunusela kumbe ukulima.

Ezikolo zaphansi esingathi kuse "nursery" kufanele kube lamagceke lapho abantwana abadlalela khona lemijingo etshiyeneyo.

Kudala abantwana abangamantombazana, babengalalungelo lokuthi, baye esikolo. Kwakuthiwa bahlale emakhaya. Owabo unsebenzi, ngowokugcina abantwana, kodwa kulezi insuku siyabonga ngoba labo sebelelungelo lokufunda.

Ukufunda kuqakathekile kakhulu. Abantwana bonke balelungelo lokuba bahambe esikolo bayofunda ukwenzela ukuthi babe lekusasa enhle.

Ezikolweni akusafundiswa izifundo zamabhuku kuphela, kodwa sekufundiswa lemisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi abantwana abangasaphumelelanga bathole okungabancedisa kusasa.

Amantombazana labafana abasakhulayo, kufanele befundiswe ukuthi baziphathe njani, njalo bengagijimeli, ukuya emacansini, ngoba besesebancane.

Abantwana abangabafana labangamankazana kufanele bafundiswe indlela okumele beziphathe ngayo njalo bekhuthazwe ukuthi bengayi emacansini bengakazimiseli.

Abafundi nxa bebhala imihloliso bayandiswe ukuhlaliswa ngendlela eyokuthi abangeke bebonelane imisebenzi yabo omunye lomunye uyabe ehlezi yedwa.

Abogaja lwamapholisa bebambene le national rehabilitation center bavakatshele abafundi ezikolweni ukuyabafundisa ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

izikolo zemfundo yaphezulu ezindlini lapho okuhla khona abafundi uthola kulemibheda egadeneyo omunye uyabe elala phansi omunye elala phezulu behlala ngabane ngabane

Imfundo iqakathekile kakhulu. Imfundo ilungiselela abantwana ukuthi babe lekusasa elihle bathole imsebenzi abafisa ukuyiyenza.

Abafundi bemfundo yaphezulu bebefundiswa ngabezempilakahle ngezingozi ezingabavelela ngokuya emacansini besesebancane kumbe isikhathi singakafiki.

Iziphalangwalo kumbe esingathi ngesilungu ngama library kuqakathekile kakhulu ukuthi kubekhona ezikolweni ukwenzela ukuthi abantwana bathole amabhuku babale.

Abezempilakahle kanye lamapholisa bebambene logatsha lweNational Rehabilitation Center bebevakatshele ezikolweni ukuyofundisa abantwana ngezingozi zokuthatha izidakaminzwa.

Abafundi bebanga laphansi nxa umbalisi wabo engekho ekilasini uyaba thola sebegcwele phandle sebedlala ngesikhathi okumele ukuthi ngabe bayafunda.

Izikolo zamaphandleni lokhe zisasebenzisa imiduli yakudala eyokubhalela .Imiduli le emnyama esetshenziswa ukubhalwa ngetshoko.

Ezikolweni eninengi, akhona amagceke, alungiselelwe ukuthi abantwana bayenzele kiwo, imidlalo, etshiyeneyo. Efanana, lemidlalo yokuqaga ibhola.

Kulezi insuku sokuphucukile ezikolweni. Abantwana sebefunda besebenzisa amakhompuyutha njalo sebelakho ukubuza abangakuzwisisiyo ebulenjini.

Ezikolweni kufanele kube lamagceke lapho abantwana abadlalela khona imidlalo etshiyeneyo ngesikhathi sabo sokuphumula ukwenzela ukuthi baphumuze ingqondo zabo.

Uhulumende udonethele izikolo zonke zebanga laphansi ezisemaphandleni izitulo kanye lamatafula lapho esenanzelele ukuthi akweneli kulezozikolo.

Abantwana abangama ntombazane labo balelungelo lokufunda. Kudala bebesaliswa ukuya esikolweni kuthiwa ukufunda ngokwabantwana abangabafana, kodwa kulezi insuku siyabonga ngoba sokulomahluko.

Abafundi bema university balamaqembu abo lapho abancedisana khona ukubala nxa sebezabhala imihloliso bencedisana ukubala.

Abafundi akumelanga batshiywe bebodwa ezindlini zokufundela, ngoba umbalisi sengathola sebebulele amawindi kumbe okunye nje okusendlini leyo .

Ezindlini ezilungiselwe abafundi be university ukuthi bahlale khona, uthola kulemibheda lezitulo kanye lamatafula abangazisebenzisa nxa befuna ukubala.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zibe leziphalangwalo, lapho ezigcina khona amabhuku atshiyeneyo, ekwenzela ukuthi abantwana babuye, bazohlala phansi babale.

Ezifundweni zebanga laphezulu emayunivesithi kulezindlu ezilungiselwe ukuba abantwana abasuka khatshana bazohlala khona uthola kulemibheda kanye lamakhabothi okufaka izigqoko.

E"University "yikho lapho abafundi abafundela khona imisebenzi abafisa ukuthi babeyiyo yona ngokupheleleyo.

Ema yunivesithi kulamabhakani afakwayo ezindlini zokufundela akhomba ukuthi le indlu ifundela abafundi abayenza lesi isifundo.

Kuhle kakhulu emayunivesithi izakhiwo zakhona zakhiwe zaba zinhle kakhulu zapendwa ngemibala elithanga phandle lapho ubona utshani obuhlanyeliweyo baqunywa kuhle.

abafundi abanengi kulezinsuku ema university sebefunda basebenzisa ama computer lanxa bephiwe umsebenzi ngababalisi babo basebenzisa lawa ma computer ukuwubhala

Izakhiwo ze yunivesithi ziyakhiwe zaba zinhle kakhulu uthola zipendiwe ngemibala ekhangayo. Kulezihlahla ezihlanyeliweyo eziluhlaza tshoko.

Ukufunda kwema University kuphucukile kakhulu. Ngoba bafunda bebona kuzigxingi mfanekiso kumbe esingathi ngeSilungu ngama projector

Abafundi abafunda emfundweni yaphezulu ema university. Bayenza amaqembu lapho abancedisa khona bebala. Nxa sebezabhala imihloliso yabo.

Ezikolweni ezikhokhelwa zisonto ezitshiyeneyo, abafundi balesikhathi sokuthi bahambe bayekhonza behlabela besenkonzweni.

Emaunivesithi kulezindlu ezilungiselelwe abantwana abafisa ukufunda behlala lapho. Ezindlini lezi uthola kulemibheda Kanye lamakhabothi okufaka impahla zabo .

Izakhiwo zemayunivesithi zinhle kakhulu njalo uthola kuhlanzekile phandle, kuhlanyelwe amaluba amahle kulotshani njalo obuqunywe kuhle.

Ngesikhathi sobhubhane lwecovid 19 lapho okuba labantu abanengi khona bekungavunyelwa ukuthi bame eduzane laduzane. Bekumele bame betshiyelane isikhala.

Zikhona izikolo ezilezindlu ezilungiselelwe ukuthi abafundi abahlala khatshana bengahlala kulezozindlu. Zilemibheda kanye lamakhabothi okufaka izigqoko zabo.

Kulezindlu ema university e, ilungiselelwe abafundi ukuthi befunde behlala khona uthola kulemibheda kulayo yonke into edingakalayo.

Izakhiwo zemayunivesiti zinhle okwamagama. Ubona ngezakhiwo zakhona ezakhiwe zaba zinde zisiya phezulu kanye laphandle kwakhona ubona ngotshani obuhle obuqunywe kahle.

Sekulemitshina etshiyeneyo eyenzelwe abantu abagogekileyo ukwenzela ukuthi impilo zabo zibe lula bengathwali nzima

Ezikolweni zemfundo yaphezulu kulezindlu ezisetshenziselwa ukufaka amacomputer . Abantwana abavunyelwa ukuzongena lapho bengela mvumo kambalisi

izikolo zasema university lazo sezilawo amagceke lapho abafundi abayenza khona imidlalo etshiyeneyo efanana lebhola lenyawo kumbe i netball kumbe i volley ball